Lezi yizivalo zamambodlela amadrink okunathela izivalo zankhona zibizwa ngokuthi yisqobhingo. Izivalo lezi zilombala otshiya tshiyeneyo, eminye iluhlaza eminye imnyama eminye ibomvu eminye injenge langa.

Lowu ngumfana oyenza ngokwagetsi. Umfana lowu ugqoke amaglasi amehlo ukuze amehlo akhe engalimali, Lasezandleni ugqoke amaglavisi ukuze izandla zakhe zingalimali ngamagetsi. Uphethe izinto zokulungalungisa amagetsi.

Leyi yindlu yokufundela yabantwana besikolo eSecondary school. Indawo leyi iyakhwe ngezitina ezincane ezinenginengi. Ilezivalo eziluhlaza lamaphowulu aluhlaza.

Laba ngabantu abakhanya ingathi ngabafundi, abantu laba basegangeni endaweni eluhlaza elotshani obunenginengi. Kulabanye abangathi ngababalisi ababafundisayo a abatshengisa indawo.

Labangabantwana besikolo abafunda esikolo esisemakhaya abanye bagqoke amabhulugwe abanye bagqoke iziketi, ezinye iziketi zincane ezinye iziketi zinde imbala yamayunifomu abo abawagqokileyo iyikhakhi.

Leyi yindawo ehlala amabhuku, amanye amabhuku ngawokuzilibazisa, amanye amabhuku ngawokufundisa ngokwempilo. Amanye avuliwe, amanye avaliwe. Afakwe ngokuhlela kwawo

Le yindawo yokufundela yabafundi asebeqedile ibanga eliphezulu eskolweni abafundi laba bayabe besenza izifundo ezihlukahlukeneyo indawo le kuthiwa yiyunivesithi ye Rwanda.